Paɣaba n-ʒiya. Paɣa tuuli maa nyɛla ŋun paɣi-ri o nua, ka bɔbi bɔbiga. Bi zaa nyɛla ban niŋ nose mask. Moto ŋ n-za bi luɣili mo, ka bihi ata bɛ bi nyaanga.

Bia ni o ba n-ŋmari kuɣa bi'maa wuɣi la "hammer" zuɣusaa ka ye neein'piɛlli buɣa ri ayi m-bɔŋɔ ka di gbubi kuɣili.

Doo n ʒiya ni o bihi onudirigu zuɣu bihi ata n zaya. ɔ nyaaŋa. bihi ayi n zaya. ɔ tooni na bihi ayi gba zaa ʒiya, bi ŋun bala maa ʒila ɔ naba zuɣu ka bi zaa diri Water milo

Naa n-ʒiya ni o kpambaliba katawuyanima balibu shɛm m-bɔŋɔ dibaayila nyɛla din'waɣiwaɣa n-gari dimbalanima maa o kpambal'so n-ʒi tuuli ŋɔ ka bɔbi chinchin'piɛlli

Duu puuni m-bɔŋɔ kuɣisi n-zaya ŋɔ kuɣisi maa zaa nyɛla zaɣ' sabila tooni na zaɣ' taŋkpaɣu m-bɔŋɔ ka duri maa puuni kalandanima tabitabiya.

m ma so n do chinchina zuɣu ka nyili o nyina ka ye gɔɣili ka gɔɣili maa nyɛ zaɣ' ʒee chinchina maa nyɛla balibubalibu o nudirigu zuɣu zaɣ' dozim m-bala

Paɣisara ayi m-boŋo. So gba zaa m-be bi nyaanga maa. Doo nza paɣa ŋun bala maa nyaanga maa ka gbibi mic. Paɣa ŋun be tuuli la bɔbila tani ka di zuɣu sabi Ghana, ko' mokurugu nyɛ din bara.

Salin' bɔɣili ni m-bɔŋɔ duli maa doo n-tamya la ka ye neen' ʒee bɔɣili maa ni niriba ayi laɣimmi ʒi katawia gbunni

Niriba pam m bɛ salin bɔɣili ni n gbira bɛ gbubila pingasinima neen shɛŋa beni yɛ maa zaa mahigimi n yab'so wun bɛ n sanna ŋɔ o yala liiga grin ka wun bala la yɛ zaɣ'dozim

paɣasara ayi n wari waa bɛ yɛla neen yinsi ka bɔbi bɛni yinsi niriba n zaya lihiriba la bɛ lɔɣili ni ha paɣ'so ŋuni zaya lihiriba yɛla gɔɣi shɛli din nyɛ zaɣ'vakahili

Ka punim n tam ya la kapu nim ayi ka di nyɛ zaɣi piɛli ti pila ʒɛɛ n bɔŋɔ nuzaa zuɣu lap top n tamya la, pen n bɔŋɔ. bɔɣu n yirina la kadi tabpiri laptop.

Salim bɔɣali li m boŋɔ do so n gbaya ni o tooi tankpaɣu niŋ mashini la so n za o nyaaga ka ye neen sabila ŋun be mashini maa kpaari niŋdi maa ye gɔɣa dozim

Bihi zaŋ dari m mali yelo yelo bihi ayi kpɛmi ʒi di puuni ka bihi ata bɛ nyaaŋa daara bi'yino n za bɛ lɔɣili ha la ka piri namda dozim ŋuni bala wɔɣila o pɔɣi zuɣusaa

Bihi m-gbubi "tablet" lihiri video ka lara bi'ŋun za nyaaŋa laha gbubi la bi'la ka so be duu puuni o leei bi yina naai bi'lifu zaasa n gbubi "tablet" maa ŋun be bɛ puuni

Bihi ndiɛmda, bi wari ya waa ka shɛliŋ-gɔhi za bi tooni. Bipuɣinbili n-yi zuɣu saa no'gari ŋɔ. Vari m-be zuɣusaa maa. Bipuɣinsi maa zaa bɔbila yeri.

paɣa ni doo n-wari waa paɣa maa bela doo maa tooni ka bɛ gɔbi chinchin'yinsi paɣiba shɛba gba zaa be bɛ nyaaŋa n-lihiri ba maa m-ma so ŋun baɣi luɣuli maa nyɛla ŋun lara

chinchina n bɔŋɔ chinchina maa nyɛla balibu balibu tuuli la din do gbunni maa di bɛ yina viɛnyɛlinga din paya maa nyɛ din booi booi nu'dirigu zuɣu ka di nyɛ green ka nu'zaa nyɛ zaɣ'ʒeei.

Paɣsara ni nachimba n wari waa dabba ayi m be Paɣsara maa tooni na do yino gba zaa m be ŋumbala la luɣuli la ka yɛ neen sabila do so m be bɛ nyaanga la ka gba yɛ bɔɣu waɣila

Daani m bɔŋɔ m ma tuulila bɔbila bɔb'ʒee o nyaaŋa nyuya m bala basiketi tam o sani la tooni la ha karotinima m bala m ma paɣ'so ʒi di gbuni la

Daani n boŋo loori piɛla ayi n za n tooni na ŋo n yaba so ʒi moto zuɣu ka tabi o jirili n yɛrila nuzaa zuɣu laati pooli n boŋɔ loori bobgu n ʒɛ sunsuuni maa amaa loori nima maa ni zaɣ' piɛla n lee yɛm

Daani n bɔŋɔ kadi nyɛ paɣibi nɔli, paɣiwaɣinlila kpabrila biya ka o pini kolikoli, ma maa gbani ya ni ɔtoo neen' shɛli din be tahili lala, taha din be tooni na ŋɔ nyɛla. zaɣi kom koba

Niriba n ʒiya dabba ayi ni paɣ'ba ayi paɣa tuuli la yela neei sabila ka ŋuni ʒi sunsuuni la gba ye neei sabila doo maa nyɛla ŋuni gbubi piipa n yeri tiri ŋuni bɛ ti zani ŋɔ

Daa ni m-bɔŋɔ kɔdu sabila m-pa kpɛŋɔ binshɛli zuɣu di ni paya la nyɛla tan' ʒee naanzua m-be kɔdu maa tooni maa paɣa ni bia n-za kpɛŋ paɣa maa nyɛla neem' piɛlli ka so neen' girin.

Bihi ayi n-ʒiya n-lɔri taba ŋun lɔri o kpee la ʒila kuɣa zuɣu be nyaaŋa di zimsi zimsimi bihi ayi shɛba gba zaa m-bahi luɣili maa be dii be yina "clear".

Palli zuɣu n boŋɔ loori piɛlli n boŋɔ n nu'zaa zuɣu zaɣ'sabinli ni zaɣ'piɛlli gba zaa n boŋɔ n nu'dirigu zuɣu zaɣ'zee n bɛ palli maa sunsuuni ha cheni maa ka yiya be nimaani

m ma ŋɔ duɣirimi kaa kurifootu za o tooni bokati m boŋɔ cheriga n lɔhi kuriga la ni la o nyaaga ŋmani ahɛŋa n tamya la o luɣuli ni gaɣali zaɣi dozim n furi ni maa

Ziliji m bɔŋɔ ka niriba gɔli golo shɛba n za tiŋ kpɛ ŋɔ "street light" m-be o luɣili ha ŋɔ tuuli na ŋun za kpɛ ŋɔ yɛla liiga zeei tooni maa ban gɔli gɔliya maa ninvuɣ'yino yɛla zaɣ'dozim

Chinchini kɔhigu m bɔŋɔ kpe chinchina maa nyɛla balibu balibu m ma so kanna ka gbubi nidonima o nuuni ka ʒi shɛŋa m ma so baɣi n lɔɣili ŋɔ ka leei ye nɛma ka di nya zaɣ'dozim.

Bia n yo daani n kuna ni koba ni piɛɣu o zuɣu ni ka piɛɣu maa puuni nɛma n nyɛ din be di puuni o nyɛla ŋun ye liika nii ginjam ŋmaa ka lee piri namda piɛla

Bia ni o ba n-dira. Bii maa ŋmaa bindirigu n-niŋ o ba maa noli ni. O ba maa kpa la ninkpara ka paanu ni diriti do bi tooni. Tabili m-boŋo, di dundoli ha m-boŋo. Bi be la duu puuni.

Doo m-bari cheche ka ye leega ʒee ka lo bɔndirinima o nyaaŋa o luɣuli ni dariga n-tiya la n-tili yili la o luɣuli ha gba duu n-lan zaya ni maa

Timpaaŋŋmɛriba n-laɣim ʒia ka bɔbi tana. Bɛ nyaaŋga ha yɛla mɔri ka mɔri maa nyɛ zaɣ' girin. Timpana maa liɣisiliɣisimi zaɣ' ʒiɛhi ni zaɣ' sabila ka bɛ lee bɔbi tani shɛŋa din nyɛ zaɣ' garisigarisi.

Barber chera m-boŋo ko' pinni n-yab' ninkurigu so. Barber chera maa piliya zupilgu ko' nyaaŋga ka postanim tatabiya. Posta din ba lala nyɛla vakahili ka niriba ayi m-be di gbinni na.

Paɣiba n bɔŋɔ, daani, paɣibi maa zaasa nyɛla ban pili zipilisi, ŋun be tuuli la yɛla goɣi piɛli ka pili zipil dɔzim paɣi ŋun bala la. kpabla biya ka zi kpalaŋ ni nema.

paɣa ni o bihi ayi m bɔŋɔ ka bɛ ye liiga yinsi doo n za bɛ nyaaŋa maa ka pili zupili ʒee ni liiga ʒee yili n za bɛ nyaaŋa maa

Bihi n-za kpɛŋɔ ka bipuɣimbila so gbibi bihi maa so nuu ni bibila so ŋun za tuuli maa gɔɣ' ʒee ka piri namda buluu.

Niribi n be salin bɔɣili ni. n gbira piŋ gaasi nim kabi gbuba. tuuli. do so ŋun zaya maa. nyala ŋun ye gɔɣ' piɛli gbambil zee. n-za kpeŋɔ ni kom.

Doo ni o paɣa ni bihi ata n ʒi garo zuɣu be bɛshiati nyɛla tani piɛlli o paɣ'la gba yɛla neei piɛla ka o ba maa ye zaɣ'piɛlli ka zaɣ'piɛlli n nyɛli n yɛrila zaɣ'tampilim.

Kuami N-Kuruma n-ʒi yili maa tooni maa ka wuɣ' o bɔɣu ka bɔbi tani ka tani maa nye zaɣ'tankpaɣu ninvuɣ'shɛba ka bɛ drɔɔnyi tam tam ŋo ka bɛ pɛbira kalabɔnnima kom ni ka bɛ drɔɔnyi drɔɔnyi ba tam

Bɔhimbu shee m-bɔŋɔ kopu piɛlli n-tam kpɛŋɔ bɔɣiri m-bɔŋɔ lapitɔpu m-bɔŋɔ kpe sitipula gba zaa m-bɔŋɔ ka di nyɛ zaɣ' ʒee kopu sabilinli gba n-tamya ŋɔ.

N yaba so m ba moto n kan na palli zuɣu ka pili heliment o luɣilini n yerila o nu zaa zuɣu yɛlo yɛlo m baɣa o ka loori tuɣi yɛlo yɛlo ka lee nyɛ zaɣi ʒee ka loori so ŋun gba zaa nyɛla zaɣi piɛli ka nudirigu loori sabili gba zaa kan na

Alipɛle n zaya ka niriba chɛni ni bɛ ti kpe niriba ayi shɛba ban bɛ n nudirigu zuɣu mɔ nyɛla ban gbubi baagi ŋun bala la nyaɣi mi ka tɔm lahi gbuba so n bɛ n nuzaa zuɣu la ka yɛ nɛɛn sabila.

Dabba ni paɣiba. n. be salin bɔɣilini. ŋun lihirima naŋɔ gbubla mŋan gbaa n toori kom maa niŋdi gbam bilimni ŋum bala la yela liiga zɛɛ ka ŋum bala la bɔbi bɔb green

paɣa ba ayɔbu n yi kuligan kuna sunsuni lana la gbubila guuka bɛ zaa ʒila siliba taha tia din ka vari n za bɛ tooni ni maani duri din na bi mali

ʒe kohigu shee m bɔŋɔ kodu ka n lihiri duu ŋɔni ŋɔ kodu shɛŋa gba zaa m be gbunni ŋɔni ŋɔ duu n za ka neen shɛŋa yili yili di tooni bin ʒehi m bɔŋɔ ka lee ŋmani kaaroti

Loori nim n krashi taba kpe ŋɔ loori ŋun la nyɛla zaɣ'zeei ka ŋun bala la nyɛ zaɣ'piɛlli niri ni o paɣa n zi moto zuɣu kpɛha ŋɔ n yabi so n zi loori piɛlli la tooni maa

Dɔɣita nim n gbubi barinim, n kperi, ashibiti ni. tihi n ʒa bɛ nyaaŋa la. Dɔɣita ŋun be sunsuuni la pirila namda piɛli. ka digbuni nyɛ zaɣi ʒɛɛ.

Daa ni m-bɔŋɔ loorinima gba zaa m-bɔŋɔ loori shɛŋa din yam nimaani nyɛla zaɣ' dɔzima niriba m-be loori ŋɔ maani maa loori so ŋun be tooni maa chanimi maa

Bipuɣunsi ni bidibsi n yiini kawana biding ŋun bala maa ʒila tiŋa ka bipuɣunbili warigi bao ka zaŋ o nuu bobi ozuɣuni bidibga maa nyɛla zaɣ' kurli ka lee zaŋ onuu pa o gbal pina zuɣu

loori n-chena ka niriba ayi lihiri na kpaŋa ŋun m-be luɣili zuɣu la sola jinjɛm sabinlli ka kpa niŋkpar'sabila ka bia baɣi o luɣili ka nyili o nyina m-bahi na

Mma paya nyaanga ozila luɣu zuɣu bokati zela osani ka o shimdi kpaakulɔ bɔkati palli gba m-boŋo shiliba tali ni kurfotu peɣu n-zayaŋo kazim piɛli be di puuni.

paɣ'ba ni dabba n diri dari dabba maa nyɛla ban bɛ ye liiganima do'so ŋuni bɛ tuuli la bɔbila tan'piɛlli ka di garisi garisi ŋuni pa o zuɣu la bɔbila tan ʒee paɣa baɣi o lɔɣili la ni nyingo gɔriti zaɣ'bɔbigu

Bi diba ni bipuɣinsi ata n ʒiya ni samdi naan zuwa ni kamantoonsi di bela basket green nim ni n yarila. zaɣi vakahili. doo maa nyaaŋa shaŋa. n na zaya kabi na bi niŋli maa.

paɣa n yen ŋme bolli bolli maa bela zuɣusaa ka dabba ayi be o luɣ'li o nyaaŋa dabba ayi n lan bala o nyaaŋga ha tihi n bala tihi maa nyɛla zaɣ'vakahili.

Karimba ni o shikuru bihi bɛ duu puuni ka do'so yooi dundoli ka za dundoli maani ka ye liiga ʒee ka di bɔɣiri ni nyɛ zaɣ'sabila ka leei pili zupiligu karimba maa nyɛla ŋuni zaŋ o nuhi laɣim taba zuɣu ʒiya.

Loori n-lu n-do kpe ŋɔ lingimanima m-bɔŋɔ ka bɛ pili zipil'Ʒihi bɛ nyaaŋa tihi m-bɔŋɔ tihi maa nyɛla din waɣa waɣa lingima bila gba zaa m-be bɛ nyaaŋa maa

Nira ni o bia n-dimda. Ba ŋɔ wuhirila bia ŋɔ o ni yɛn shɛm n-nyɛ geemi ŋɔ. Geemi maa binyɛr' shɛŋa bɛ ni mali ŋmɛri li maa nyɛla zaɣ' dozima. Binshɛɣu n-do kpɛŋɔ ka ŋmani leemu bɔɣili.

Nira ni o paɣa ni o bia n-zaya ŋɔ bia maa gbibila beebi bɛ nyaaŋga ka fulaawa zaya ka kopunima yiliyili li paɣa maa yɛla neem' piɛlli ka doo maa ye neen' sabilinli paɣa maa luɣili ni bɔɣisi n-ʒia la.

Kuri waɣinli n ʒɛya ŋɔ niriba pam nyɛla ban za di gbuni nudirigu zuɣu kpe niriba ayi m baɣi konani ŋɔ ka yɛ liiga piɛla ŋun pa ŋun bala la zuɣu koala ninkpara n nuzaa zuɣu so gba n zaya ka yɛ neen piɛlla

Bindirigu m bɔŋɔ gala dibaata n bɛ dini ni zahim zahim maa bɛla nudirigu zuɣu bɔdeeya gba bɛ nuzaa zuɣu la ka suɣili bee kpam be n tooni na ŋɔ nyɛrila sunsuuni

Dabiba n za kpe ŋmeri timpana, Tuuli lani la pinila kolikoli ka paɣa za o sani ka bɔbi tan' dozim, ka o gɔɣili gbunni nyɛ zaɣ' dozim.

Pasara ayi n-za kpeŋɔ, ni nɔkura ata. sunsuni nɔɔla nyɛla nɔlɔɣu ka nema pa mii zuɣu bipuɣin ŋun bala la zaŋla onuhi ayi n tabi o shee ka ŋun balala zaŋ onugaŋa n dihi o shee.

pam "library" m-bɔŋɔ tihi n za kpɛ ŋɔ loori piɛlli ni zaɣ'sabinli m-bɔŋɔ n nudirigu zuɣu loori piɛlli ni zaɣ'vakahili gba zaa zaɣ'sabinli m-be n nuzaa zuɣu ŋɔ

Doo nzaya ka pili zupilgu ni ninkpara, ka piri namdamuna ka namdamuna maa nyɛ zaɣ' ʒehi. O luɣili ni nyɛla drink crate nim ni tam tab zuɣu ko'gbibi baaji ʒee. O nyaanga ka drink nim shɛb' shɛbiya.

daani mboŋɔ ka mma sheri kawana kawana maa bela payi ni kadi tam kurifooti zuɣu o nuzaazuɣu gbambila ʒee n ʒiya la ka o bi'puɣim bila za o nudirigu zuɣu

kalkuleta n pa kpe ŋɔ ni kap ka tii be dinni flawa n za kpeha ŋɔ paper nim n paya ŋɔ paper din la zuɣu ka business sabu di zuɣu laptop gba zaa n do nu'dirigu zuɣu la.

Bipuɣunsi ata ni bidibga n wori waa bipuɣunsi maa nyɛla bin zaŋ tana n bob bi nyoɣini ka to peenta nima bipuɣunsi maa nyɛla ban so jinjɛm yinsi Ka bidibga la bobi tani

Doo n zi buŋ' zuɣu ni dɔɣu ka mii lo buŋ' maa nangbani ka doo maa gbubi bɛni gaɣili ka kuɣu piɛlli do bɛ nyaaŋa

Bipuɣimbila n-za kpɛŋɔ ka ba cheche o luɣili ni bipuɣimbila so gba lahi bala ka ŋun chani tiŋa. Bipuɣimbila ŋum bari cheche la yɛla liiga sabila ka lee bɔbi bee ka pili zipil' sabilinli.

Bipuɣunsi n chani daani ka bipuɣun tuili la yɛ neen dozim ka ʒi tahali bi tooni ha street light n ʒɛya ka bi luɣulini jinjama yiliya

Bihi n-laɣim ʒia n-dira. Bi' so ŋun ʒi tuuli la yɛla gɔɣili zaɣ' vakahili. Siliba tahali ni ka bɛ dira ka paɣisar' kura ata be bɛ ni.

Paɣaba ata n ʒiya ni bihi ata ka paɣa yino maa chimdi kpaakpulo piɛɣu gba zaa n ʒiya ŋo ni silba taha dibaayi ni daankuɣu sabila gaɣa yɛlo gba n boŋo

paɣa ba balibu shɛm m bɔŋɔ ni zaham nima tuuli paɣa la gbambili nyɛla din pali zahim pam n gari ban bala la doo n za o nyaaga maa o zuɣu ka n nya o maŋ maŋ zaa lee bi yi na ka o lee ye liiga girin